Gamaato gali kumezi, ate nga maato go galiko ni zilanji za blue, red yabako ku green, binyunywi bili mungaaji ye gamaato go kyina